Salin gbiribi n bɛ salin boɣali ni gbambihi gba n ʒɛya maa ka shab gbubi shoovul nima do so gba n kuriya maa o yɛla liiga buluu salin gbiribi maa nyɛla bin zooi

Daabia n gindi niɛma o ʒila tahapoŋ o zuɣu ni ka gbubi baskɛt o nuuni o koharila afi nima ni kpama o yɛla liiga pink ka di nyɛ din bonbo

Salin gbiribi n bɛ salin boɣali ni tipa kara ayi n ʒɛya n ʒiri tandi zaɣ ʒiɛhi n nyɛba ka ɛskavɛta bibaayi gba biɛni n toori tandi niŋdiba boɣali maa nyɛla din zilimma ka nyɛ din galisi

Wonzam n maandi so zuɣu o pilila zipiligu ka zaŋ tanpiɛlli pobi doo maa doo maa sola jinjɛm sabinli ka wonzam maa zaŋ Anfooni nim n dihi o shitoɣu maa nachiinsi

Nanim n laɣam naa maa yɛla o nam niɛma ka pili o nam zipiligu ka bi toba lɛm napaɣa n ʒi o nuzaa zuɣu ŋo ni o kpambaliba

Bihi n lori taba ŋunboŋo maa ʒila kuɣu zuɣu ka o ni lori so maa mii ʒi tiŋa shab gba n ʒɛ bi nuzaa zuɣu maa ŋun lori maa yɛla liiga piɛlli ka o ni lori so maa gba yɛ liiga piɛlli

Salin gbiribi n bɛ salin boɣali ni lora ayi n bɛ boɣali maa ni silmiinsi ayi gba n kanna dinni maa tooni dino maa yɛla liiga piɛlli ka nyaangi dino maa yɛ liiga ʒiɛ shab gba n ʒi lɛm gbunni maa

Daabia n bɛ o shitoɣu ni o koharila chinchina ka yɛ liiga din nyɛ piich kala ka gbubi foon pariga o nuuni ka bahi lari n doya

Paɣa n chimdi waagashe waagashe maa tamla dalbili zuɣu piɛɣu gba n ʒɛ o nuzaa zuɣu maa ka kpam gba ʒɛ o tooni kuripooti gba n ʒɛya maa